Make I tell u Wetin Dey happen for my area, our community bin Dey dirty, plenty trash Dey everywhere and pipu no dey care but one day I decide sey I no go fit take am again, I call my friends and we form one small group we name am clean up we start small we begin Dey clean our street pick up trash and sweep de road, pipu think Dey we Dey craze <laughs> but we no mind, as we Dey clean we Dey educate pipu on de importance of keeping our community clean, we tell dem sey dirty environment dey cause sickness and sey clean community Dey bring pride and joy, slowly pipu begin Dey join us oh, dem see sey we serious and Dey we Dey make difference, now our community don dey look like new, new palace everyday, everywhere clean and pipu Dey proud, we no stop there we also start one recycling program con Dey collect plastic, paper and glass and we Dey recycle dem for um we even start to dey plant trees and flowers oh to make our community beautiful, now our community be like one big family, we look out for ourselves and we make sure sey our environment dey clean every time and healthy naso we take keep our community clean oh and naso we go continue to Dey do am, how far Shey dis one enter, I don explain how I Dey take keep my community clean oh, na de small story wey I get b dis about my community so na like dis we Dey keep am clean day by day, day by day, so my crew sef we don form, pipu dey like to see us dey like to dey dey around us. Once dem don see sey we don carry broom dem sef go join us de pick, if you even come outside early momo, u go see aboki wey dey pack all dis rubber wey dem dey use for bottle water and mineral dem dey pick am for ground Dey pack am, u know sey dat one sef dey make money, pipu dey make money through dat one o, um if u see street now u no fit come outside for street make u see all those rubber for ground, everybody don dey pick am for ground, so our own area now, our own community we dey clean, we make sure sey everywhere dey neat, Shey u dey understand, things dey go well, for dat our area, now e con clean e no even be like Lagos u know sey Lagos sabi dirty well well, but dis our our side e b like GRA if u look am e clean um, if u come here sef I go ask wether we dey abroad, wether na small London we dey so na like dis oh, me and my crew we dey keep our community clean.

um na some of the pipu wey dey my area I dey help ooh regularly I dey assist pipu regularly by providing dem information and answers to their questions, you know sey some pipu fit just come meet you tell you say dem get relationship issue so dem go dey expect sey I go fit help dem and me if I get advice I go give dem small advice wey I get the small wey I sabi I go give dem so na so I dey assist pipu wey dey my area and some dey ask question about education dem fit ask you about which kind school dem fit go maybe school wey dem fit pick for waec or for jamb um na mostly jamb time dem dey ask those questions sey which school good ooh which school make I pick, so na so e be ooh, some dey ask about health self and entertainment me I dey try my best I dey try my best to provide accurate and helpful information, wen dem ask me question I go dey try my best to answer even if I never even experience am before I go just find something tell dem and dem dey appreciate my advice dem mostly appreciate am e get one of my friend wey come meet me say him sister dey disturb am for house him complain dey explain about him sister and I advice am even me self I no believe sey I fit give am that kind better advice um I advice am ooh the advice sweet am wen him reach house him talk to him sister na so their two settle, dem settle dem dey ok so dem dey very very ok now some pipu wey dey my area I dey assist dem, den some dey come sey dem need money me I no too get money ooh but the small wey I get I go fit give dem sey make dem buy one or two and the elderly people wey dey my area fit sey um abeg come help me do this thing maybe dem need help maybe person go need to help dem carry load I dey help dem ooh I go go help dem carry the load, go help dem buy gas just help pipu around sha so that dey go dey happy na so my activities dey dey for house for around my area everyday na so we dey help ooh even days wen we don tire self we no go get choice we go assist pipu wey dey around, if na to advice about education abi about health abi about choice of school about friends na all of dem we dey do together we sha dey try we dey do our best and God dey help us with am God dey help us so na like this I dey help pipu for my environment ooh na like this I dey assist pipu, money wise advice wise and all I sha dey try I dey try as big aunty um.

Giving to odas dey very important for persin life um to me I dey assist pipu regularly, I dey give dem information sef I dey give dem answers. But I dey help dem with money e dey get I fit support dem with money. If dey no get money If I get small change for my hand maybe one pikin come meet me sey hungry dey catch her, and I get small change, I go give am. Or I still sey um, dis persin dey in need of my help, im need money from my hand. Or I get surplus, or I cook, I cook food for house and e remain, and I no sey I get persin wey fit need de food, I go go give am. Naso I dey help pipu naso I dey help some pipu from my area, den I dey help some oda pipu self. No be really giving for money oh, I dey help dem, I dey give dem information Shey you get If I get information wey dem need, I fit If I hear sey some pipu dey discuss and I don know sey um, dat ting wey dem dey talk about, I know about am. Or maybe persin want comot now de place wey im dey go, de place no dey okay, de place no dey safe, e no dey secure, and me I just dey come from der, um, I go yarn dem now, I go tell dem story make dem know sey I just dey come from der and dat place no legit so na so sef I dey help, I still dey help dem through information. Den I dey help dem by giving lis ten ing ear, sey dey need persin to hear dem. Like sey dey no dey happy, dem dey get issue for marriage or for house. Maybe two brother or two sister dey fight, and dey no get anybody. Shey you dey get? Dey no get anybody to talk to dey fit want talk to me um, if I dey available, I go talk to dem now, give dem lis ten ing ear. I be persin wey persin fit confide in. You get persin fit come tell me now sey um, see oh, see wetin I dey go through for my house oh, I no get anybody, I need help come talk to me abeg, advise me, I need motivation um. I go dey now, I go dey for de persin, I go give am motivation. I go give am things wey I go explain thing to am, wey im self go understand, im go see reasons inside wetin I dey tell am. Shey you get? So I dey help pipu like dat self, I dey provide assistance for dat aspect. And for kindness sef, through my own way, I no dey too feel too big, you understand? I no dey feel too big, I dey try my best to show sympathy, um, empathy to pipu. I dey inspire odas, I dey try to make sure sey pipu around me dey benefit from me. You get? No be only my family members, friends and pipu around dey benefit, So I shaa dey help generally sha, like I dey give pipu money, I dey give dem advice, I dey give dem my time, pipu wey need am, I dey give dem. So na so.

Ok about Wetin I dey enjoy pass for market. if I go market I dey enjoy de view you no sey market dey full of pipu we dey see different kind of pipu for market shey you get. You go see pipu wey get body, you go see pipu wey fine, you go see pipu wey sabi talk to customers dem go talk to you in a way sey you go even vex. some once you don price market like dis, dem go start to de shout abeg abeg abeg shey na ground I pick am no be money I use buy am? E come still get customers wey go sey um no wahala na price, na market you go price and price no wahala you understand naso o. so if I go market, one of my favorite places na market um. if I go market I de happy cause I go see different things wey I go buy. Most times sef when I de go I go carry enough money because I no sey, as I de go here I fit see one big fish or one big meat you dey get make I no come reach there sey I wan buy, dem go come call money wey high and my money no go reach me I be de person wey dey like to enjoy myself. So if I go market like that, I no sey I wan I de carry beta money for hand so market na my favorite place to go. wetin I de enjoy most be sey, I de see plenty pipu, I de see plenty food items wey I go fit buy and plenty things de there. you get if you no wan buy from dis person shop you fit go another shop if d thing no fresh reach for you, you fit go another shop and so on na wetin de sweet me pass be dat because sey no be only one person side I fit buy if their price no favor me I go shift I go go meet another person de price wey e go call fit favor me. so I de enjoy dat part wey na my money de speak I go use my money buy beta thing I no go go go buy anything wey dem give me you understand na de sweetness wey de there. and sometimes I de see my friends o um if I see some of my friends for market I de happy if I see dem I go shout, I go just call their name from where ever I see dem and some of my family members sef dey dey market you no dat kind thing na when you reach market you see person wey you know you come buy market, inside de market wey you buy dem go fisi, dey go fisi for you na dat fisi part de sweet na dat one de sweet pass say if de don fisi um go sweet me but I must pay o and one thing wey I no de do you no go fit sell market for me sey because sey I no you I no go pay, I go pay but dem go still fisi for me so I dey happy o any time I go market e de sweet me den wen I hear de way pipu dey laugh de negotiate price if I reach your front I tell you na so so amount I get o and you no gree I go tell you sey guy na na my money dey command me o, money wey I get na em de my hand and na wetin I wan use buy something so na wetin I go use you understand and I de enjoy dat part me I dey see plenty colors I de smell you no sey if you go meat pipu side pipu wey dey sell meat e get d way meat de smell for their area you understand so na so o na wetin de make me happy market be like one big party I dey enjoy everything about market um market de sweet

Okay, to open bank account, um e get procedures oh. Okay di procedures for bank account be sey you go first go bank, um you go. Okay, before you go bank, you go first choose which you wan open. You go first think sey, um out of all dis many banks wey my friends dey use oh which one I wan use? Which one me I go like use? You go first think, make choice of bank first. Wen you don make choice of bank, um, you con go gather your document. Document wey necessary like National ID Card, or driver's license, or passport, proof of address or birth certificate um. You must get utility bill oh. You know sey for bank, na di most important tin be dat. If you no get utility bill wetin de dey call Nepa bill, um na Nepa bill fit if you no get Nepa bill, you no go fit open bank oh. Na di first um di biggest tin first be dat. Na to carry um Nepa bill, then de go con say make you bring National ID Card. Then you go con go bank if you don get all dis document ready. Wen you con reach bank, de go give you form. Wen you reach there, de go give you form you go fill. If you don fill di form finish, de will ask you for your personal details before you fill di form oh. Some of us we no dey know. But you must know oh, you must know everytin wey you need wen you reach reach bank oh so dat you no go go fall your hand. So you go fill form, den go talk about your address, your phone nomba you go fill am for di form. Then, you go con submit di document. All dis document wey you don gather, you go submit am an de go go verify am. After de con verify am, de go con tell you sey, “um broda, you gaz put small money inside your account oh so dat di account go fit dey function.” You get? You go deposit, you go put money inside. Wen you don put money inside, di money na ein go activate di account. De go con tell you sey your account um your account don dey ready. You know sey de go send you your um account nomba. um After de don verify your document, de go con activate your account, de go con give you account nomba. De go con still tell you sey oya oh, di money, you go still pay money for ATM, you get? Na money wey you pay for ATM de will first de go con use do card for you. An some banks de dey do di card immediately oh. De dey do di card immediately. If you get money, you go put money inside do di card. Then wen de give you di card, you go go activate di card for di same dia bank, inside di bank. Then de go still say you fit use bank app. If you will need am, if you want bank app, you go activate am. De go help you activate am. So, na di steps wey dey oh to open bank account be dat. You don open bank account, if you don bring all dis tins. No forget oh I say you go need card maybe Voters Card, NIN. An de dey open BVN oh. You know sey to get um to open bank account you must get BVN. So BVN na a must. Na di biggest criteria be dat. So BVN, you must get BVN. Then if you con reach there, de will say make you bring um wetin de dey call am? Nepa bill, you get? Na so.

To maintain good relationship with your co- ten ant um if you enter house, you know sey your your neighbour for house like wahala, you go avoid am o. Like me now for my house um my compound, everybody dey drag wire o, sey na dem put wire for house if you wan spread cloth. If I spread cloth some times sef dey dey go come pack am. Dey go come knock my house, dey go knock door sey come pack your cloth o, pesin wey wan use rope, pesin wey get rope wan use im rope. Dat kain thing dey vex me o, but I no want issues, I no want fight, so I go just calm down, I go dey calm, I go just go go pack de cloth, go spread am for another side. Even generator space too, na soo dem dey do. So to maintain good relationship, pesin need to dey calm. You go need to dey patient o, no be everything go be gra gra. You know sey some pipu like wahala. You go avoid pipu wey like wahala. De ones wey dey peaceful, when you see dem you greet dem, you laugh with dem, you gist with dem. But de ones wey you know sey like wahala um na to avoid dem o, to avoid dem to de core, e no get anyhow e wan be, e no get as e wan be, some pipu no like to dey even pay nepa bill. Dey no pay nepa bill, dey no pay water moni, and de water issue go affect everybody, because sey na all of us dey connected to de water. But dat kain thing go cause fight. But in my own situation um wetin me I dey do be sey I go go talk to de pesin, if I don talk to am calmly, um bros o, you know sey na all of us you dey make suffer like dis because of dis water issue um anything you get abeg find am, so dat we no go dey stress our sef. And na so o, if I don talk to am like dat, im body go just come down, na so im go bring de money come. So my own advice for dis kain situation, co- ten ant we need to dey calm with dem. De ones wey dey friendly um you go laugh with dem now, de ones wey no dey fight you go laugh with dem, you go greet dem. When you dey komot, you see dem, um my neighbour how far how you dey, hope sey you dey okay? greet. how my children? Hope sey dey dey fine? When de children sef come back um how are you? how your mama? Greet your mama for me o. Na so you go dey run am. You get? Na so e dey be. So to maintain good relationship with dem, you no go gossip o. If you go gossip one ten ant to de other um na there gbege go dey o, you go go gossip, you go go cause problem, you no go get peace for house o. Na dat time iya Sikira and mama Favour go dey fight for house. So if you want good relationship, no gossip your neighbour. Just dey do your thing. De one wey you see for morning, you hail am, you greet am, you waka. No go dey do cho cho cho with anybody for compound o. E beta make you dey your lane, respect your sef, so dat fight no go dey, so dat jealousy and envy no go dey. So na so you go fit maintain good relationship for house. Na so e be.

um last festival um, na Christmas be dat oh, I wan explain how I take, how my Christmas end, Omo na long story Christmas period I suppose go my in-law side I no go so, and I first dey broke but um as God go do am two days before Christmas naso one kind money enter my account oh. As de money enter na, naso I rush start to dey buy things, I buy drink, I buy things wey I go use cook, I make sure sey I buy fuel, I pay for light, incase light dey I do token, I buy water, naso I go dey buy food items, Omo na hin my account con get issue oh, my bank account con block and I never buy condiments wey I wan use, naso I start to dey panic and my children don put mind sey mommy go cook oh, mummy go cook chrismas rice for us oh with chicken, naso I begin to think sey who I wan go meet who I wan go ask sey I no get money like dis, naso another alert enter my account again my second account u know sey one don already block, I no no Wetin happen, Wetin I do bank wey dem block dat one, but d second account naso money enter inside I happy I shout sey um What God cannot do does not exist um I run go market sharp, na in de morning oh, Christmas day morning, I even commot christmas okay a day to chrismas na hin I commot, I rush go market go buy for fried rice, na fried rice ingredients I con buy buy fried rice, buy normal rice, buy all de ingredients buy bell pepper buy maggi, and persin con dey sell chicken for inside my compound, as I reach there now I see one very fine chicken, among de ones wey dey there naso I tell de girl sey babe um u see dis one, dis one wey big pass na my own oh na me get am, na because of me dis chicken dey una store, na hin she look me she sey aunty u sure, u sure sey u fit pay, I dey why I no go fit pay, u no how much dey my account, wen she tell me price um, me sef I fall, I sey well de chicken deserve am, e deserve am, u reach like dat, naso I collect de chicken wen I go go inside house, I start to dey cook, naso I cook oh, my Christmas set jus like dat, all of us chop fried rice and better chicken, see one big chicken, de lap big, e big like dey e dey chop goat oh, um de chrismas all of us na hin enjoy am oh, I con still even play music for de children, my husband um inlaw, my sister inlaw come with her own children sef, all of us just dey together, dey dance dey sing, I byt ice cream for de children after dat day, de next day I buy dem ice cream. De Christmas period dey very sweet oh, my children sef dey shout sey um mummy let’s be doing.

Strike dey influence work place oo. If you take um universities for instance, you know sey students dey go school all dis our government take poly for instance now, if students dey first semester now and dia lecturers wan go on strike, e go affect dem o. de ones wey suppose finish um okay na first semester I talk abi, di one wey suppose finish no go fit finish especially if de strike go tey. If de strike go take like one year or six months um dey go still children wey suppose finish before end of dat year dey go need to dey finish de next year because dey don sidon for house dey don waste dia time because of strike because of government wey no gree pay money na im be sey government no get money oo dey jux dey. Strike dey affect workplace and economy oo, because dose pipu wey suppose go work as lecturers no go fit go, teachers wey dey work for government school or teacher no go go, children wey suppose graduate dey no go still graduate, dey go just dey, dey no go dey go school dey go just dey make noise around di area especially for primary school and secondary school government schoolers na so e dey be for dem. Strike dey affect workplace o. If you con talk of economy, e get some kind things you go want buy, like if dey don go on strike um um things go dey difficult o, you go need to dey find where you go fit see am buy and na all government workers waka like dat, if dat kind time reach, you go see all of dem den go carry carry dia dia properties wey dey dia office wey dem know sey dey go use for de remaining time wey dey wan strike, dey go pack am comot. De no go dey house, de no go even think of children wey de dey teach or anything and e dey affect parent wey dey go work before, e go affect dem and because dey no go get salary and mostly because of dia salary dey dey go on strike, you understand, so e dey affect workplace oo e dey affect economy, children go jux dey outside. All dis government day school children dey go just dey, you understand. Dey no go just get wetin Dia dey dey fit just dey make noise, some go jux become for road, you get E beta make dey no even go on strike, wey dey con on strike con dey cause nuisance for area. Sometimes sef dos university students sef wey dey con commot for school dat six months wey dem on strike Those university students some of dem don even get bele before time wey dem go go back to school. Shey you understand, e dey affect economy, we go just de get more children wey get bele before time wey dem go go back to school sey you understand. E dey affect economy, we go just dey get more more children wey get bele without husband finishing dia education due to di result of di strike, e dey affect dey really disturb, okay i no pray for dat kind thing again oo, strike dey disturb oo strike dey really stress us, e dey affect our economy and e dey affect our workplace, I no want strike, I no pray for strike

Although protest protest dey go far o. But you know sey if pipu don start protest, some pipu go dey run around, some no go fit open shop because of fight wey go dey happen. Protest no be good good thing oo. If pipu dey protest now e go cause problem, children fit dey go school make protesters dey road and policemen fit con come outside sey dey want catch in dat means dey fit go hit children wey dey innocent, e get dey fit even go catch wrong person think sey na pipu wey dey protest. no too dey advisable dey influence our workplace, pipu wey dey go work dey no go want go work because de road no go de safe dey go dey protest. Bus drivers dose drivers no go come out because protest dey go on dey no go want may bus drivers go. pipu wey dey work dey no go see bus dey dey come outside want go work, because bus drivers self dey protest just like when dey say dey increase price of fuel for area, dey say make nobody come outside make bus drivers no come outside sey dey say if dey see any bus driver wey come outside dey go burn economy e dey affect workplace, e dey cause problem and e still dey help talk to government e help to put dem in check but protest no good. Because dey dey see am as avenue to thief. Dey dey see am as avenue to do bad bad things, dey dey see am as avenue to do evil. Na to pray make protest no come up because our leaders self dey no dey dey no dey try dey no dey do good things wey dey make person head swell. You, so protest self fit take pipu life, e fit take pipu life o e fit take pipu life e fit cause accident, yes, e fit cause accident e fit cause accident for road e fit take life e fit cause um shortage of money e fit cause hunger because of some pipu wey no go fit go open dia shops. some pipu wey dey avoid problem dey go dey house dey no go want make anybody con thief dia market or shoot dem for road. Sey you no dey protest abi, wetin you dey do, damage dia properties you understand, protest dey affect life e dey affect economy e dey affect property e dey affect pipu wey dey around e dey affect young children because some pipu no go want make dia children go school when dey know sey pipu dey protest you no go leave your pikin may ein go street na because sey in dey go school and you know sey protest dey go on um you go tell am may in dey house now, e go affect dem e go affect dem, e go affect dia education e go affect dia economy, affect workplace, pipu wey dey go work wey no see bus for road dey no go get means to go work na na only pipu wey get cars and even dose people wey get car self, something fit do dem for road, pipu wey dey protest fit attack dem for road so e beta when protest dey go on may person just dey in house

To approach life challenges for instance sey we dey get problem for your life, sey you no get money, business wey you dey do dey collapse, business wey you dey do dey fall. You go need to take a step back, den you go pause for some time. Go ask pipu wey sabi. Ask for advice from friends, ask for advice from family. Tell dem make de talk to you. Make de help youy. If na business wey you dey do, wey you no dey get, you go stop. Go back go learn am again from scratch. You go learn am so dat you go fit prosper for the business and you go fit flourish well for the business. So, na so you go do. If you get challenges for life, you must first help yourself. um you must focus you must always dey focus. You must believe sey things fit change. You must dey positive. You must get positive and open mind. So dat, wen you wan start to dey do dos things, you go believe in yourself sey you fit make am. you understand? So, na things wey you go do. You must con put effort, work hard. Work hard on each of your goals. Na so you go do am. Each of the things wey you wan do, you go start to dey work hard on all of dem. You go stay focus oh. You go make sure sey nothing go distract you so dat you no go start to dey go back again. You no go start to dey fall back. you suppose start your business, um you don learn all the things wey you need to learn. You con sey becos sey you don sabi now, you don dey get money, you go con start to dey bring woman come house. Even you dey spend money oh, na dere your money go dey go. Your business go start to dey collapse again. Dat way, youn no go dey successful. So, for you to dey successful, you must dey focus and discipline. You must discipline yourself. You no go spend money anyhow. You no go spend money on woman. You no go dey carry woman up and down. You no spend money on food. You understand. Na discipline be the main reason why you go fit dey successful for life. So, you go dey resilient. You know wetin be resilient? If you don, If you don, fall before, you know sey you don fall, you tell yourself say, you fit do am. Nothing dey impossible under the sun. So, you go fit bounce back from whatever challenge wey you don fall into. God fit carry you oh. Na only God fit uplift pesin. Dat way na so you go dey successful. So, wen you don use your head calculate everything wey you dey do, things go work out for you na. E no get as e wan be, things go dey okay for you. Dat way you go dey successful as long as sey you plan everything wey you dey plan well. You calculate yourself, you take care of your business, de no chop money, they keep record of everything. um you go dey successful. You no go waste your time. You no go lavish. As you dey market, you dey sell. As you dey sell, you dey replace am back. Dat way everything go dey successful for you. So, na so na so you dey approach life challenges oh

To manage finances on a daily basis e no easy o because Moni no dey reach pesin for dis our country o, but na tru budget. If you don budget sey, for de whole of dis month na so so so amount I wan spend. De first thing to do na to commot transport, because na transport be most important thing. Because if you no get work wey money dey con from so you go con set aside transport. Once I set aside transport now, I know sey de rest of dem na to find way to manage am. If each day I get um bills to pay, if na only light, maybe in a month my light fit finish before de end of de month. I go know sey I go pay am once my light finish, if na small money, dat one no be problem, I go fit run am by myself. But every day feeding um, no be small thing oo. If I no get Moni wetin I go do be sey, I go go collect IOU from my my company, I go tell ma Oga make dem give me IOU so wen I don work wen dem don pay salary I go return am. Na so I go do am. So, na so I dey do am every day, every day, every day. If na to minimize my food instead make I chop three times a day, I go just chop two times, you understand. So dat Moni go fit reach, and if I need to cook I get foodstuffs for house, I fit still need to buy pepper, buy Maggi, buy fish wey I go use cook dat thing wey dey house. So, I go manage am buy de one’s wey, wey go shake me too much, I go just buy small-small, small-small out of all of dem, you dey get me. Na so e dey be oo. Na so I dey manage my finance on a daily basis. Den, things wey I no budget I no dey buy am, if pesin come today sey e come my place of work sey um I get fine shoe oo aunty come buy I go tell am thank you, e no dey part of my budget. So, I dey close eye even if I want something. I no go collect o because I don draw budget for all of my Moni. So, every day if na five hundred I wan spend, e no dey pass dat five hundred o. De food wey I go chop no go pass dat five hundred, you understand. Na so my life daily activities dey go o. So, I dey plan my finance every day, na so e dey reach me for de month. If I no do am like dat, de Moni go finish, and I go come enter into debt. So na so I dey do, my Moni, na so I dey budget am. Na so everything dey go. Na so I dey do am, my financial budget on a daily basis, if na small food I get I fit chop once a day. If I get food for house I fit chop two times. I no dey go outside my budget, na wetin I budget I dey work with. Pesin no fit con force me na say ha con buy dis one, I no go buy am o because e no dey budget.

How fashion take dey influence my everyday choices? You know sey if pesin get moni pesin go fit dress well but um if you no get moni you go still need to package o so dat pipu no go look down on you, you know sey e get one saying wey be say how pesin take dress na so dem go dey addressed so na watin I hear be dat sey pesin must dress well so dat dem go address am well, so o na dat kain tin dey for my head. Me I be pesin wey like fashion but moni no dey let me fit dress as I want well I no go lie to you o wit di little wey I get um if I combine my cloth for you um you self you no go believe sey I no get you go tink sey I be one kain reach mummy, rich baby but na lie na for face e dey be like dat but for inside we dey patch am e get as we dey rough am together. So fashion, fashion dey influence our everyday choices cos before before we fit dey wear long skirt sey you dey commot but now you wear am you no dress well dem go look you see um wia dis aunty dey come from sure sey e dey come from village? Abi e neva know sey for dis country e no dey dress like dis again na so o. so dis days before I go even dress self I dey make sure sey I merge my cloth first for house I go use my eye look am sey um sey dis top go go wit dis trouser like dis if e go um I go come tell myself sey okay no wahala I don match am well e don set na so I dey do am na so I dey run am everytin go set na so we dey do so naso o. um from now on self I don tell myself sey I go change di way I dress all dose ones wey I dey dress like Mary Amaka um I no do am again o I don change, my eye don open, I don ready to move sey wen dem go see me dem go say um who be dis rich babe who be dis rich babe wey dey come so. Make dem dey see me as pesin wey get moni even if I no get moni make dem see me as pesin wey get bastard moni, as I carry myself big like dis for body for ground even e go confuse pipu. So e get some kain places wey I go wan go um if I no get some kain cloth I no go fit go. E get one party wey I go yesterday now dat party my husband be di tell me sey make I wear English cloth go dia, I say guy English no go follow for dat kain party, we wan do pesin papa ninety years birthday you com dey tell me make I wear English cloth. Na so go I go open my box find one of my expensive lace um wen I knack di lace I no even wear jewelry o because di pesin wey we dey go do him birthday him no dey like make pipu dey over use earring and so wen I knack dat lace everybody wey see me turn dey look me sey um look dis fine mama, mama wey your car, na so I tell dem sey make una no worry my car dey come for road o dem no know sey I no come wit car see as I look wit di cloth. E get wia you go fit enter wit some kain cloth shey you dey get na your kain cloth di cloth wey you go wear e get place wey you fit wear dem enter e get places wia you go enter wey dem go look you as big madam. Na so fashion dey influence our choices e dey influence my own every day

um if I dey waka for road, I dey dey very careful o. I go check wetin dey my side I go check ground make sure sey de ground dey safe to waka because sometimes you fit see sharp objects, maybe some boys don con fight overnight. You go see bottle for ground, you go see nail for ground, you go see all those things wey fit wound pesin for ground. So, if I dey waka I dey look ground well o before I waka. Den if I wan con cross road, sey I wan cross road [um, you fit even see buses and bikes and cars wey no get horn. Dem no get horn o, dem dey drive for road, if you no dey careful, if you know soji yourself dem go jam you. Dem go don jam you finish before you, before you look up. Because dem no get, dem no get horn. Some of dem no even get brake, their brake go don spoil but dem go still dey manage am. Dem go manage am till wen dem go jam pesin. So, if I wan cross road, if I dey waka for road side dey commot i dey dey very careful and very vigilant. I dey make sure sey I no use air pod or earpiece I no dey receive call for road. I go dey very careful, I go dey waka jejeje and I go dey shine my eye because I no wan die. I go shine my eye well-well. Make sure sey I dey look my side, I dey always dey at alert wen I wan waka for road because bikers sef dem dey play fast one with great smart one. Dem go pre ten d sey dem wan jam you, dey fit drag your bag. Na thieves be those ones. So, wen I dey waka for road I dey dey careful. My bag, if I carry cross bag I put am for my neck for my front, I go am for front so dat any thief wey wan use bike wan con drag de bag, e no go fit drag am because e go dey my front. And I dey make sure sey I no dey commot my phone so dat nobody go fit have access to thief, thief my phone. Because if dey thief my phone na their all my Moni dey, everything um where I wan start from, so wen I dey road I dey dey very cautious, I dey dey very careful, I dey dey very vigilant and observant. Na so I dey run am o. Na so I dey do my own. I dey watch everything wey I dey do, I dey dey careful. So na so my own be. If I dey road I dey make sure sey like I take my time, I calculate myself make sure sey I dey confident sey nothing dey do me before I go con sey because I like my life so e dey important. Life na only one so I dey take care of myself for road. Because de way pipu dey make calls for road I no dey make call o. I no want problem I never wan die, I no dey make call for road. And I dey hold my bag well. So If I fit see trailer dey come I dey run go far far-far. Where de trailer no go fit even jam me. Wen e don go um I go con come back con cross road na so e dey be.

um I be pesin wey dey respect pipu, I dey respect everybody even children you see children for my class now if I dey talk to them I dey talk to dem like sey dem be adult I know sey dem self dem get human feeling you get dem get feelings like adult. E get some kain children wey dey behave like adult o you no look dey sey because dis one small make dem go side, um dem dey sabi pass us sometimes o, all dose children dem be ancestors but me I no dey look dem as small children, I respect everybody wey dey around me. even di one s wey I know sey I senior I go still talk to dem if I wan talk to dem I go say ma, yes ma, okay ma, thank you ma and some pipu wey dey around me go sey um why you dey do like dis omo I respect everybody o and you know sey dem sey respect is reciprocal um na di way you respect pipu na so dem go respect you so me I stand by dat word I no dey stress myself I dey make sure sey I no look down on anybody, I dey make sure sey I know sey I big for anybody side. If dem even correct me self I go tell dem sey um I don hear you, no problem, thank you ma, thank you sir, I go work on dat advise wey you give me, you understand so respect for my daily interaction e dey very important for me o because if I no respect pipu tins no go fit turn around for me because most of my pipu wey dey my place of work dey carry dat one for face um dey carry am for face o. If you no respect your oga him go vex, him go tell you sey so because sey you senior am you no come dat one you want make e give you dat respect no na na you be worker na you go bend down for your oga even if you see sey you senior am you no get choice you get. So me I dey show respect to pipu o, if I see pipu wey I senior self wey no dey up I go still help dem but if dem disrespect me na dat time e dey pain me o dat one no dey make me happy you understand so respect very crucial e dey very important for pesin daily interactions you fit even see pesin sey because sey di pesin stature small you go tink sey you senior di pesin bbut when you go look deep, um di pesin go senior you by far him just get small face get small body you know dat kain tin now e don happen before. Sometimes because of respect wey you dey give pipu, respect go pave way for you go carry you commot, go connect you to pipu o connect you to places na so e be so me I dey respect pipu well well I no dey look down on anybody

To do dis one, person just need to put him self for other pipu shoes you get take choose dey connected to pipu have empathy because you need to fit reason for pipu shoes if you make mistake acknowledge say you make mistake if you offend pipu let sey you offend pipu nor just dey claim sey you dey right you understand na thing wey I dey reason be dat na so rthnic biases, so person nor go dey claim sey e dey right all de time just pay at ten tion to our environment make sure sey you do de right thing at de right time you help others wey you know sey need our help talk to pipu with respect if you dey at fault even if na younger ones you dey deal with you still need to make sure sey you talk to dem um apologize to finish you know suppose dey our environment things wey affect our lives things wey fit work for us and against us. On daily we go make sure we dey do de best of all those things, things wey go lift us up and if we are brought to face challenges later we go know sey e as we go take control am as we go take run am wey we nor go offend anyone we nor go fight anybody in case na so we go do am we go just you nor dey bias about am you just work, work around our daily lives around everything wey we dey do make sure sey everything dey accurate everything dey accounted for we give empathy when it is needed and we don’t just judge pipu unnecessarily we nor go just start to dey find fault for pipu wey nor get anything so we gats live our lives de right way accurately na so we go run am na so we go do am make everything dey real make everything turn out well without stress without we need to look around so na so e be ourselves wey we go don dey sure sey nothing, nothing around us dey bias nothing around us dey cheat others make we nor dey take advantage of pipu wey dey around us we just do de right thing at de right time apologize when you know sey you don offend giving empathy when you know sey e dey needed yes you nor go step on person head sey because sey you senior am or anything so na so we go take run am wey everything go dey okay na so we go take do am for peace to reign for things to dey okay for us to enjoy our

wan ask me watin be qualities in good friendship, me wan give una my own definition as say if you wan get good friend or you get friend and you wan know weda di pesin na good friend, you go study him habit, if di pesin care about you him no dey dey selfish, him no dey say na only him, na only him, na only him wey dey successful, na only him go do dis one, na only him go do dat one, see di pesin go get you for mind, him dey always make sure sey you self dey okay. Everytins wey him dey do wey go bring good um tidings sey everytin like dat him dey put you self for plan um na so na dat one na good friend, pesin wey no go see you sey you dey down make e waka pass you, if e see sey you dey down him must find way to lift you up, dat one self na good friendship, you dey get. Friends wey ready to help you, friends wey ready to teach you, friends wey ready to tell you wen you dey fuck up, friends wey ready to inspire you to become beta version of yourself, na so na, na so you go know sey na good friendship but any body wey just dey after sey your moni, wen you get moni him just dey after di moni wey you wan give am dose kain pipu no be friends o, or di ones wey dey jealous you um sey you get husband no be good friend. Qualities of good friend, dem go get humility, dem go love you, dem go respect you, dem go dey ready to take care of you, dem go ready to do any tin for you and na so you go know sey dis one na good friend. Dey go always want make tins dey prosperous for you, dem go always want make tins set for you, dem go always want make una two dey high, dose good friends wey go want make dem dey high make you dey low, dem go want make you self dey high with dem, dem go want make una two fit brag about una self wen una commot, e go wan see you you successful, e go wan see you happy, e go wan see you make am, e go wan see you sey you dey okay, sey you dey peaceful, sey you dey happy. So qualities of good friends na so e be, dem go dey ready to help you, dem go dey ready to motivate you, dem go dey ready to look after you, to love you, dem go dey ready to help you, to lis ten, dem go dey ready to scold you wen dem see sey you don do bad tin, you fuck up, dem no go hide am wen you do bad tin.you get, Dose ones na qualities of good friends, na do you go know friends wey love you

um to maintain mental health e no easy, e no easy because you see watin dey go on for dis our country e pass pesin. To maintain beta mental health I just dey make sure sey I no dey dey stressed out even wen my mama go call me sey do dis one do dat one and I no get dis, I go just try my best to see sey I no dey stressed out, I go try my best to see sey notin dey bother me even my husband and my children. If dem don start dia wahala like dis I fit carry myself one side, just take a walk, waka around my house you get waka tink. As I dey waka I go dey talk to myself tell my self babe calm down you no need stress yourself for life, babe calm down no let anytin bother you, babe calm down you go dey alright, I go just dey talk to myself you get. So um na so I dey take dey mentain my mental health o, if I see sey I don dey sick, I don dey feel sick due to di stress of house, I go go buy drugs o, buy drugs take care of myself, eat beta food, if I don eat beta food, I go baff and I be pesin wey no dey fit sleep for afternoon. Dat my night sleep I no dey play wit am o, if I don eat beta food I go sleep na night I go sleep. So di next morning I come wake up, if I see sey my children don dey stress me again um na to waka commot for house for dem o, make dem no come kill me because if I die I know sey all of dem go dey alright so I dey make sure sey I dey do my best to take care of myself, before na before I dey neglect myself dey take care of dem o. I go tell myself sey um, dis ones dem need me o, dem need dis one I go buy for dem, dem need dat one I go buy for dem, me I need I go dey look myself, dat kain tin dat kain life. So na so I advise myself say babe you self need to enjoy your life, you self you be human being, take care of your self now I dey do tins wey go benefit me self, dis one if na film I wan watch um, if na to commot go drink pepper soup abi just to go lick ice cream haba I go find am for myself, I dey make sure sey notin dey stress my life. I no dey let my husband dey stress me wit his problem, any time wey I dey stressed out um e dey affect me so tey I start to dey get heartache I go dey feel am for my chest like dis like sey pesin dey chuck my heart so since dat time wen I feel like dat I don tell myself sey I no go stress myself again because of anybody. If I start to dey feel uncomfortable around pesin na to waka commot because I no wan die young. my mental health dey very important and my emotions I no want make pesin play wit am so I dey take care of my